Paɣa n ʒiya o ʒila chinchina shitoɣu ni ka yɛ liiga ʒiɛ ka la ka o nyina yina biɛla ka wuhi o nudirigu boɣu biɛlifu chinchina maa nyɛla balibu bushɛm zaɣ nuɣso biɛni ka zaɣ dozim biɛni ka zaɣ ʒiɛ biɛni

Ko boɣali n doya ko boɣali maa nyaanga tihi n biɛni ka loori ʒɛ ko boɣali maa ni loori maa nyɛla loori dozim nirabaayi n bɛ loori maa nyaanga piligu lan maa yɛla liiga piɛlli ka ŋun paya maa yɛ liiga ʒiɛ

Ko boɣali n doya ka niraba pam bɛ ko boɣali maa puuni tandi laɣasi dola shɛli ka ninvuɣu gaŋ ʒɛ di gbuni ka so kuri di tooni ka yɛ liiga nuɣso ka so kuri o luɣuli ni ka yɛ liiga nuɣso kom maa nyɛla ko biɛɣu

We&niraba n ʒiya ŋo ka to katawiya nim dibanahi dibata n nyɛ zaɣ kara zaɣ yinga ka di nyɛ zaɣ biɛla zaɣ kara maa shɛli ni so ʒimi ka du n nyɛnba biɛla ka so ʒi o luɣuli ni ka bi yɛ liiga ka so ʒi o nuzaa zuɣu ka so chinchin